Abantwana besikolo abancane bathole ithuba lokuphumula banikezwa ukudla ukuze bathole amandla njengoba kulilungelo labo elokuthi badle lakho kuyabasiza umzimba uma uthola amandla bayenza yonke into ngendlela efaneleyo.

Esikolweni lapho umbalisi elabafundi bakhe befunda mayelana ngento zokuhlanyela besengadini. Lokhu kusiza ukuthi abanye bayakhula bezenzela imisebenzi yezandla.

Umbalisikazi ufundisa abantwana abancinyane, behlangene abangamantombazane labangabafana njalo indawo yabo ihlanzekile iphinde ibenkulu. Okubavumela ukubana noma bengafuna ukwenza noma yini ,bayavumeleka.

Abafundi abancinyane lapho besesikolo, lapho abafundela khona bahleli ngendlela engumangaliso ezitulweni ezilembala etshiyetshiyeneyo njalo lapha abafundela khona kuhlanzekile kakhulu. Okuyinto enhle kakhulu ngoba abafundi abalamathuba okuthi babanjwe yimikhuhlane.

Nangu umbalisi olabufundi bakhe , lapho befundela phandle phansi kwesihlahla behleli phezu kwento abayendlale phansi ukuze bengangcoli , lapho umbalisi ebanikeza ulwazi njengabantwana besikolo ukuze bakhule bahlakaniphile

Abantwana besikolo amantombazana labafana balinde umbalisi ukuze abuye lendaba kumbe lomsebenzi okumele bawenze belindile

Umbalisikazi labafundi bakhe ababili ebafundisa ngomabonakude abaphambi kwakhe phezu kwetafula ebonisa abafundi bakhe indlela okusetshenziswa ngayo umabonakude lowu.

Ibhakani elikhomba ukuthi lingabe lisendaweni yaseskolo lapho elibonisa khona umbalisi efundisa abantwana ukuze babe lolwazi. Ekukhuleni kwabo kuyabasiza, noma besiyadinga umsebenze bahamba belolwazi.

Abafundi uma besesikolo balethuba abaliphiwayo okwesikhatshana nje ukuthi bayephumula. Yikho lapho abathola ithuba njalo elokuthi badle. Mabesidla kwezinye izikhathi bayahlangana labangane badle ndawonye.

Isithombe sikadoli esidwetshwe emdulini olombala omnyama lomhlophe, lapho kuyacaca ukuthi kuseskolo sabantwana abancane, yibo abathanda ukubona odoli, njalo bafundiseka Lula Uma bebabona laba

Abafundi behlezi phezu kwesihlalo beqamele etafuleni behlangene njalo abangamantombazane labafana bencedisana imihloliso abayinikwe ngumbalisi wabo lokhu kuyabasiza ukuze bancedisane ngoba lapho okuncedisana khona abantu kuvame ukuphuma impumela enhle

Abantwana bami phambi kwesikolo, kubonakala izihlahla eziluhlaza lotshani obuluhlaza. Njalo leskolo sikhanya sayakhiwa ngezitinezibomvu bafulela ngokubomvu.

Abafundi uma besesikolo babalengwalo abazisebenzisayo eziyabe zilotshwe ngendimi ezehlukeneyo ukwenzela ukuthi basizakale ekubeni babekwazi indimi ezehlukeneyo langendlela ezehlukeneyo befundiswa ngumbalisi.

Abantwana besikolo abangabafana lamantombazana lapho benikezwe ithuba elokuthi bayelule imizimba yabo okuyinto enhle bevumela lemithambo yegazi kuthi yeluleke lokhu kuyasiza kakhulu ukuze bengabanjwa yimikhuhlane nje eminengi nengi.

Isikolo esihle esiyakhwe kakuhle esilamafastela safulelwa kakuhle ukwenzela ukuthi abafundi bavikeleke emkhathini ehlukeneyo kungabe yikugodola kungabe lizulu elinayo bayabe bevikelekile njalo siyakhelwe entabeni okulezihlahla ezibalukileyo empilweni zethu.

Izalukazi lamaxhegu labanye nje abadala, bebuthaniswe ngabezempilakahle abasebenzi bakahulumende lapho sebengabe bebafundisa kumbe bebaxwayisa ngokwenzakalayo nje ekuphileni langendlela abantu okumele baphilisane ngayo esigabeni.

Ibhakani elisemdulini waseskolo. Lelo bhakani lichaza ibizo leskolo njalo lokuthi iskolo leso ngesabantwana abancane. Libhaliwe njalo ngamabala amnyama, lamabala abomvu kanye lamabala ayisbhakabhaka.

Esikolo kuyindawo etholakala abafundi lababalisi kanye lomphathi wesikolo. Lezi ndawo zisiza abantwana ukuze bakhule behlakaniphile njalo khonokho ukuthi bakhule behlangene amantombazane labafana kuyabasiza ukuthi behlakaniphe.

Isikolo esayakhwa saba sihle, sayakhwa ngezitina ezincane ezibomvu eziqinileyo. Njalo indawo ihlanzekile okungangokuthi abafundi bafunda bekhululekile, bengayesabi ukubana kulemikhuhlane abangayithatha kuleyo ngcekeza engaba ikhona.

Eskolweni endlini lapho okwenzelwa khona imihloliso eyemitshina etshiyetshiyeneyo ukuze ibonakale ukuthi bayilungise kakuhle na noma isafuna futhi ukuqhubekela phambili beyilungisa

Umduli wasesikolweni oyakhwe ngezitina ezibomvu ngaphansi kwabe sekubhalwa amabala, kubhalwa ngumbalisi ebhalela abafundi ukuze bayenelise ukufunda kahle bebanengi bebona okufundiswa ngumbalisi.

Intambo kagetsi eletha umlilo endlini ukuze endlini kube lezibane njalo lokunye okudinga umlilo kuyenelise ukubana kusebenze. Lasezibhedlela kuyabe kuqakathekile ukuthi ugesi abekhona, ngoba kulemitshina eminengi esetshenziswa ngo dokotela ukuze basize abagulayo.

Emagcekeni esikolo okubonakala kulengani ezimileyo amambazana labafana lisakhiwo salesikolo sibonakala ngezintina ezibomvu.

Ingane ezincane eziseskolweni zilombalisi. Umbalisi wabo ubabonisa okunye abafundisa khona. Behleli phansi ezihlalweni zaseskolo.

Umbalisi ohleli labafundi bakhe endlini yaseskolo, lapho ebabonisa khona umabonakude ongabe engena esebulenjini, ebasiza ukuthi babone ukuthi kusebenza njani, njalo bangamsebenzisa njani.

Abantu besilisa abathathu abagqoke amahovolosi ongumbala owesibhakabhaka lapho besenza imisebenzi yezandla eyokwakha bekhangelwe ngumbalisi wabo ebona ukuthi bayenza into eyiyo na.

Undoda ofundela ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo esetshenziswa esikolo sabantu abakhulileyo isebenzisa njalo ibonisa abanye indlela imitshina lo esebenza ngakhona ukuze kubekhona omunye ozabuya laye ezotshengisa abanye ukuthi uzwisise okunganani.

Esikolweni lapho abafundi befundiswa into ezinengi esikolo. Lokudweba bayakufundiswa ngumbalisi wabo. Nxa edwebe kakuhle ubonakala ngokuhlekelela ujaha.

Abafundi abasesikolweni sabadala bagqoke amayunifomu angumbala oyisibhakabhaka. Lapha abafundela khona imisebenzi yezandla ukuze basizakale ekuphileni ngokomsebenzi.

Esikolweni sabafundi abancani esilendawo zokudlalela, enhle njalo kulezihlahla okungangokuthi lemithunzi uma kutshisa balakho ukucatsha phansi komthunzi ukuze bangatshi ngelanga.

umuntu wesifazane usesikolo lapho abafunisa khona imisebenzi yezandla lapho bebafundisa ukuthunga ingubo ezitshiyetshiyeneyo kungaba yisigqoko kungaba yingubo mhlobo bani yikho lapha abafundisa khona yonke imisebenzi yokuthunga imisebenzi yezandla

Owesifazane ongawe ethakazelela okuthi yena abengumlimi. Lapho esendaweni yokufundela, ababafundisa khona ukuthi izilimo zihlanyelwa kanjani njalo zinakekelwa njani ukuze zikule kahle.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe angumbala oyisibhakabhaka basesikolo bephethe umfanekiso odwetshiweyo, obonakalisa izinyoni eziphaphayo, amayezi kanye lamanzi.

Esikolweni esabantu abadala, abafundela imisebenzi yezandla. Lapho befundela imisebenzi enjengeyokufaka ugesi, ukuze asize abantu endaweni ezitshiyeneyo, ezinjenge zikolo, ezindlini, kanye lasezitolo.

Abantwana besikolo beveza ukujabula okukhulu kakhulu bethwele imifanekiso yento abazidweba besesikolo okuchaza ukuthi bona abantwana besikolo lababalisi balokuzwana okumangalisayo.

Abantu abadala abesilisa besesikolweni esihle kakhulu isikolo esibavumela ukuthi bafunde imisebenzi yezandla lapho belemitshina eminengi eyokunusela insimbi ,eyokuquma leyokubamba insimbi.

Abafundi abahleli phansi lapho besesikolweni, okulomduli oyakhwe kakuhle ngezitina ezibomvu. Laba abafundi bafundiswa imisebenzi yezendla besebenzisa imitshina eyokuthunga, ukuze bathunge izingubo.

Abantwana besikolo, abangamantombazana labafana, lapha beseklasini.. Bephambi kukamabonakude, onguye obasiza ukungena ebulenjini. Besenza amaresearch abo, awesikolo,

Umbalisi oseskolo sabantu abadala, ubuka isithombe esingabe siyenziwe ngomunye wabafundi, okuyinto enhle ngoba isithombe sakhe sibukeka sisihle kakhulu lapho kulabantu abagidayo omunye engotshaya ingungu.

Ingwalo zabafundi ziphezu kwetafula esikolweni. Kanenginengi itafula elilodwa lihlala abafundi abangabe bengaba besiba yiskhombisa noma abahlanu ukuze bangaminyani bathole indawo yokufundela bebhalela kakuhle.

Owesilisa ophethe imitshina eyokunusela izinsimbi kusenziwa amatafula lento ezihlukehlukeneyo lapha esikolo bafundiswa ukunusela loba yini kube yimisebenzi yezandla.

Omunye wabafundi esikolo sabadala lapho ebonisa ababalisi bakhe indlela asebenze ngayo ukuze babone ukuthi into akade bebafundisa zona benelisile na ukuzibamba lokuzizwisisa.

Siphethe amathulusi asetshenziswa ezikolweni lapho befundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo lezi thuluzi zisetshenziswa kungabe yikulungisa imota noma ngeminye imitshina esebenza nje ekuphileni emisebenzini etshiyeneyo.

Kusesikolo lapho umbalisi emile, abafundi bakhe behleli esihlalweni belinde ukuphiwa umsebenzi njalo umbalisi usebenzisa umduli ongemva kwakhe, ukubhala izinto afisa ukuthi abafundi bakhe babezazi.

Abafundi bahleli beseclassin lapho abalalele khona umbalisi wabo ebafundisa ukuze bazwisise bafunde okuqinileyo bapase, lokhu kwenzela ukuthi ikusasa labo liqhakaze.

Abafundi abasesikolweni lapho behlaliswe phansi bebuthanisiwe ngababalisi okungabe yindaba yokubana kukhona abafisa ukuthi bakumemezele kuzwakale ebantwaneni bonke. Kungabe ngumbiko okumele uyefika ebazalini noma yimbiko elokusiza bona njengabantwana besikolo.

Ezikolweni kuvame ukuthi babhale I information eyenza ukuthi noma ngubani oza esikolo ayenelise ukubakwazi ukubana lapho okufundela khona abafundi kunga lalapho okutholakala amahofisi abaphathi besikolo kungaphi.

Esikolo lapho abafundi bebuthene lababalisi bayabe bebuthene bonke njalo kuvame ukuthi bengakaqalisi ukukhuluma lokhu abafisa ukuthi bakwazise abafundi kubelomkhuleko oyenzwa ukuze zonke inhlelo zihambe ngokuqondileyo.

Ezikolo kuba khona izitulo ezihlala abafundi lamatafula asetshenziswa ngabafundi uma bebhala. Sokuzakuba lemiduli esetshenziswa ngumbalisi ukuthi abhale uma ebhala into ezinjengomhloliso ebhalela abafundi.

Isikolo esayakhiwa kakuhle emagcekeni aso kwahlanyelwa izihlahla Kanye lotshani okuyikho okucecisa lesisikolo ukuze loba abafundi ngesikhathi sokuphumula benelise ukuthola imithunzi ukuze baphumule kuhle.

Indawo lapho okugcinwa khona izigwalo izigwalo lezi sisetshenziswa ngabafundi labantu nje abanye abathanda ukuhlala bebala ukuze bagezelele ulwazi lwabo entweni ezinengi.

Ibhakani elimhlophe, elilamabala amnyama, njalo elilesigombolozi. Kubhalwe i-information , engabe ichaza, ukuthi lapha kwenzakala ngokwani, njalo yini.

Abafundi abame eceleni komgwaqo odlula eceleni kwesikolo. Lapho okulomduli omkhulu omuhle ovikela abafundi ukubana ma beze esikolo bephakathi kungabi khona inkinga abahlangana lazo.

Esikolweni lapho okulabafundi abayenza into zokuhlabela, sekungabe befundisana ukuhlabela ukuze ma kufika isikhathi sento zama competition bayenelise ukuthi bathathe imivuzo.

Esikolo zikhona ezinye izikhathi ezokuthi umbalisi uyaqamba noma nguwuphi umfundi ukuthi aze phambi kwabanye abantwana achasise noma afundise ukutshengisela ukuthi angabe ezwile na obekufundiswa ngumbalisi.

Esikolo kulombalisi omephambi kwabafundi abafundi abanye bamile abanye ngabahleli phansi umbalisi ubonakala engumuntu ochasisayo loba ofundisayo njalo kubonakala ngemva kwakhe emdulwini kulento ezibhaliweyo okungango kuthi ngumsebenzi wabafundi

Umbalisikazi ogqoke isigqoko esilamabalabala ome phambi kwamaluba asesikolweni. Lapho isikolo sibukeka sisihle kakhulu, siyakhwe kakuhle safulelwa kakuhle.

Umbalisi osebanza eskolo, oseklasini labantwana abafundisayo. Ma ebafundisa umbalisi ubhala emdulwini ukuze wonke umntwana ophakathi eklasini abone kumbe azwisise lokho okutshiwo ngumblisi.

Esikolweni kubalulekile ukuthi lapho okuleskolo kubekhona imiduli egombolozele isikolo .Ukwenzelu kuthi abantwana bavikeleke entweni ezinengi .Njalo emagcekeni esikolo kube khona lapho okudlalelwa khona imidlalo efana lenguqu .

Umbalisi osekilasini ogqoke ijazi elimhlophe kulabafundi bakhe uyabafundisa ngokwempilo njalo uyenzela ukuthi ikusasa labo uma befunde kahle lizaba yikusasa elihle.

silazo izkolo ezayakhwa ngamasonto ikakhulu emakhaya lapho bebone ukuthi izkolo ziyashota njalo abanye abantwana bebehamba imango emide kakhulu okuyinto ebangela ukuthi bafike esikolo bediniwe lokufunda kwabo kucina kusiba nzima

Abantwana abancane abasakhulayo kufanele ukuthi baye esikolweni ukwenzela ukuthi bafunde, babelolwazi abaludingayo ekuphileni okuyikho okuzabasiza ukuthi ikusasa labo liqhakaze bathole imisebenzi eyiyo abayifisayo.

Isikolo esabantu abadala, lapho kuhlangene amadoda labafazi, befunda njalo abanye bengezelela ulwazi abalalo kulokho abakufundelayo, abagxila kikho ukuze basize umphakathi.

Eskolweni okubonakala amatafula lezihlalo zabafundi njalo lasemdulini okulotshwe khona imfundo zabafundi ukuze bafunde iksasa labo liqhakaze.

Esikolo sabadala esifundisa abantu imisebenzi yezandla ezabasiza kukusasa labo, bona lemuli zabo. Umsebenzi lowu ngowokwakha. Sebengakwazi ukwakha izindlu, imiduli, lukunye nje okutshiyeneyo.

Amagceke awesikolo lapho egedini kusiba lebhakane lomduli obhaliweyo ibizo lesikolo ukuze noma ngubani oza kuleyondawo abe kwazi ukuthi isikolo lesi yisiphi.

Omabonakude abasetshenziswa ngabafundi ukuthi bangene ebulenjini bedingisise inhlelo zesikolo. Zibasiza ukuthi babhale njalo benelise ukuthi baphume kahle emhlolisweni yabo.

Isikolo okulomduli oyakhwe ngezitina ezincani lapho abafundi behleli bagombolozela umbalisi kungabe kuyikuthi umbalisi kukhona afisa ukuthi ana demonstrethele khona lokuba chasisela kabanzi ukuze bazwisise njengabafundi

Esikolo kulendawo abafundi abayisebenzisa ukudlalela imidlalo ehlukehlukeneyo. Ikhona eyebholo, ikhona eyinye eyokugijima. Lokho kusiza kakhulu abafundi ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

isikolo esiyakhwe kahle sayakhelwa endaweni ephakemeyo basifakela umduli ogombolozele isikolo ukuze abafundi babelalapho abavalelwe khona

Abafundi abasesikolo lapho bethole ithuba elokwenza ezemidlalo, ezemidlalo lezi ziqakatheke kakhulu ekuphileni kwabafundi ngoba kuyenza imizimba yabo ihlale iqinile ukuze bavikeleke kweminye imikhuhlane.

Inqola yomlilo emi esikolweni kungenzeka ukubana ngeyombalisi thizeni ofundisa esikolo leso noma ngeyomzali ongabe elethe umntwana esikolo ukwenzela ukuthi kubelula ekuhambeni kwabo.

Zikhona ezinye izikolo ezabona ukuthi kulabanye abantwana abahlala khatshana lesikolo njalo bayahlukumezeka ekuhambeni kwabo bevela ezindlini besiza esikolo. Ngakho ke izikolo zabona kulula ukuthi zithenge amabhasi azancediza abafundi ukuthi zibathwale besiya ezindlini loba besiya esikolo.

Isikolo esihle njalo sikhulu kuyachaza lokho ukuthi kulabantwana abafunda behlala khona esikolo ngoba nanko impahla zichayiwe ezitshengisela ukuthi ngezabantu abahlala phakathi khonapho esikolo.

Isango elesikolo lapho kusiba lendlu ehlala lowo muntu ogcina isikolo oyenzela ukuthi kungabi khona amasela kumbe abantu abangena kumbe bephuma lezinto ezingalunganga esikolo.

Isikolo esabantu abadala lapho behlezi phansi ezitulweni belabomabonakude ababancedisa ukwenza ma risetshi abo. Balalele umbalisi wabo omi phambi kwabo ebafundisa okunengi abadinga ukuba kwazi.

abadala besesikolweni lapho ababuthene khona behleli esitulweni belalele umbalisi wabo ome phambi kwabo befundela endaweni ehlanzeke kakhulu ebukeka inhle ilombala omuhle kakhulu phakathi abanye ngabangezelela ulwazi abanye ngabaqala ukuthola ulwazi

izikolo eziphucukileyo zibonakala ngemiduli emihle eyabe ilamafasitela lokhu kusiza kakhulu ukuthi ma abafundi befunda abalakho ukutshazwa ngumqando kumbe ukunethwa lizulu uma kusina

isikolo sabafundi abadala lapho behleli ezitulweni ezimnyama ababalisis ababili bemile baphi kwabo bebatshengisa noma ukubaxwayisa ngento abafunda ngazo isikolo sabantu abadala sihle kakhulu ngoba kwezinye izikhathi lifunda lisezindlini

Ibhakane elibhalwe ngamabala lafakwa isibane ngaphakathi ukuze loba kusebusuku abantu beyenelise ukubona ibizo lendawo langezinye nje indawo ezibhalwe khona lapho ebhakanini lona lelo.

Izikolo ezabantu abadala esithi ngama university, kulabanye abantu abasuka endaweni ekhatshana bezofunda khona, labo bantu bacina bethola indawo khonalapho esikolo ukuze bafunde behlala eduze

Imibheda emibili lemiqamelo emibili, njalo kukhona isitulo letafula eyiyo esetshenziswa ngabafundi lapho ma kungabekukhona afuna ukukubhala.

Ezkolweni zamayunivesithi okufunda abantu abadala kulamalanga abahamba khona emaklasini ukuze bayefundiswa ngumbalisi. Kuzoba lamanye amalanga owokuthi liyanikezwa umsebenzi liyeyenza lilapho elikhona.

Abantu abadala abafundayo indawo abafundela kiyo bathi kuse yunivesithi isikolo esabantu abadala lapho abafundela imisebenzi eminengi leyokuthi bangezelele ulwazi abalalo ukuze ma besiyasebenza basebenza bengabantu abalemfundo enengi lolwazi olunengi.

owesilisa ome phambi kwesikolo sabadala okulama fulegi amabili aphakamisiweyo leyo ndawo isiza kakhulu kulaba abafuna ukuqubekela phambili ngemfundo.

Abantu abesilisa labesifazana bephithizela njalo abanye kubebeka kusemzileni kungani kulento abayimeleleyo ukuthi bathole usizo kuyo.

Igceke elesikolo, elilotshani obuhle obubonakala ukuthi buyathelelwa njalo buyaqunywa, kuphinde kube lezihlahla ezinhle kakhulu eziyenza njalo lomthunzi njalo zicecisa indawo yesikolo, lapho okubakhona lomduli omuhle kakhulu owesikolo.

Esikolweni esabantu abadala asebeqedile asebelungela ukufundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo njalo kutholakala nje indlela ezinengi ezokuthi ufundele into ongabe uyithanda kumbe uyifuna empilweni.

Yihofisi yakulesisikolo. Elombalisi. Lapho ayenzela zonke inhlelo zakhe. Phambilini aye eklasini, ukuthi ayebafundisa abafundi bakhe. Lokhu kusiza ngoba kutshengisa ukuthi uhlelekile. Uhamba esekwazi, ukuthi lamhlanje, ufundisa ini.

Umntwana wesikolo obhabhule isikhwama eqonda esikolo lapho afunda khona ukuze ayenelise ukuthi ikusasa lakhe engahlupheki noma ekudingeni umsebenzi kumbe ukuba lolwazi ngezinto ezinengi ezenzakala empilweni.